ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane gifise imirongo miza cane harimwo abakinyi batonze imirongo bambaye imyambaro ibaranga iyera n'iyirabura impande hariho amashure meza cyane asize amabara yera kandi ageretse

Inzu nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane zisize amagarangi yera namarangi y' ubururu isakaje amabati mashasha kandi akomeye cane Imbere y'izonzu hari hashashe neza

Ishure ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakajwe kandi n'amabati mashasha, iryo shure ryubatswe mu buryo bugeretse, ahantu bashize ivyuma niho hasize amarangi yera.

Akazu ka sugumwe wubatse mu buhinga bwakijambere gusize impome zago amabara meza cyane ayera ay umuhondo asakaje mu bati meza cyane y'imigongo miremire imiryango isize amabara atandukanye n'ibiyo byiza cane.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakija amatafare aturiye risiza amabara yerana yirabura imiryango yayo risize neda cane hasi risiza isima rikomeye cane risakaje amabati y'imigongo mito mito.

Ubuzu bwa sugumwe bwubakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'ubwo buzu bwa sugumwe haracafyeko umuntu kugira uwuje wese amenye aho yinjira ntavure azimiyango aje aho abahungu canke aho abakobwa.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane harimwo abanyeshure benshi batandukanye, abakobwa bambaye amabutura atandukanye, ayirabura, imipira y'agahama, bose barashajije neza cane eka ntiworaba.

Ibanda co kurihukiramwo giteyigo mye kirimo twatsi usan'urwatsi lubisi kirimo intebe zicayeko abantu benshi bamwe bambaye inkuzu zirabura izera harimo ikibuga c'umupira w'amaboko impande yaho, ariko abarorerezi.

Ubuzu bwa si gumwe kw'ishure shingiro rwubatsa ubuhinga bwa kuja mbere gubakija amatafale aturiye ahantu hari ivyuma hasizi amarangi yera hasakaje amabati meza cane kugira uhageree hariho ingazi zitandatu urinda kuduga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane cubatse mu buhinga bwa kijambere harimwo abakinyi bambaye imyambaro ibaranga iyumutuku hamwe n'iyurwatsi rubisi impande yaho hariho ubwugamo bw'iteka burimwo abarorerezi kugira ntibanyagigwe.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, n'ikibuga giteye igomwe cubatse mu buhinga bwa kijambere. Kirimwo abakinyi bambaye imyambaro yera, iyirabura , n'iyisa n'urwatsi rubisi. Impande y'aho hariho abarorerezi bicaye ku nteba nziza cane bambaye imyambaro y'ubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirekire rwose cane harimwo abanyenshure benshi bamwe bambaye amapataro abandi bambaye amakabutura abandi bambaye imipira yera bariko baragira agasporo kugira batangure gukina.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza cane isize isima ikomeye cane harimwo abanyeshure bambaye imyambaro yo gukina uwo mupira umwe afise umupira agira ahereze abandi kugira baje gutsinda.

Ikibuga kirekire gose c'umupira w'amaboko harimwo abanyeshuri batandukanye bamye bambaye amapataro abandi bambaye amabutura abandi bambaye imipira yera bagwira abakine bariko bariteguwe.

Ubuzu ubgasi bw'umwe bushaje bufise inzogi zishaje impome zishaje zisize amabara yera n'ayo bururu gusa kaje amabati meza cane imbere yaho ariho uruhome rwiza cane.

Ikibuga cy'umupira w'amaboko kinini gose harimwo abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro itandukanye bamwe bambaye amabutura abandi amapantaro yirabura abandi imipira yera.

Inzundende nziza cane zisize amarangi neza cane hasi bahejeje ku hakoropa, ubu nyene zisahaje amabati mashasha bari bakomereye ku vyuma bisize amarangi y'agahamu.

Iyinzu nziza cane wibakishizwe amatafali acuriye, kandi akomeye cane iyo nju isitse irangi amaranga meza imbere y'iyo nzu hariho ibiti vyo gukoropa bikoze neza cane n'umuntu yavyigiye.

Abakobwa benshi beza cane, bariko baragira imyimenyerezo nonora mitsi, bamwe bari bambaye ibirato vyirabura abandi bambaye amabutura yera n'imipira y'agahama.

Ikibanza c'imyidaganuro gisa neza cane cubakije amatafare aturiye gifise imigano myiza cane gizana amazi gisiza amabara meza cane y'umuhondo harimo ibikoresho bakoresha mu kor amasuku niikibanza ciza cane.

Ubwatsi bwishi bufise amababi asanakatsi kabisi nk'ubwo bwatsi hari hakeyenko ibiti binini kandi vyasagaraye cyane gose banabiconga neza bifise amababi asanakatsi kabisi vyo gushariza.

Ikibuga cize cane ikibuga gisize isima ikomeye cane ico ikibuga cari kiriko isima isize n'amarangi atandukanye imbere y'ico kibuga hari inzu zisize amarangi yera.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane hasi hashashe isima kiza cane imbere y'ico kibuga hari bwatsi bifise amabavi asana katsi kabisi ciza cane ntieka ntiworaba.

Ishure ry'intango giza cane ryubatse mu buhinga bwa kija mbere rubakije amatafari aturiye irageretse imbere yaryo hashashe amabuye meza cane ikibuji ro ha shaco gifise ubwatsi bwiza cane harimo n'amabendera manini manini.

Ubuzu bwa sugumwe bwa kija mbere bwubakishijwe amatavali aturiye, kandi akomeye cane kubuzu bwa sugumwe busize isima mu kibanza caho bari kuhasiga ingwa yera barabugirira isuku neza cane.

Ikibuga c'umupira wamaboko ni ikibuga gisize isima ikomeye cane kirimwo abakinyi b'abakobwa bambaye imyambaro ryera niyo umwondo impande yaho hariho ikibuga kirimwu utwatsi n'ibiti birebire ni ikibuga gifise uburinganiro bunini.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane n'icyo kibuga imbere yacyo hari abanyeshure bambaye amakabutura meza cyane kandi bose asa n'imipira myiza cyane kandi yose isa umwumwe afise imipira y'ubuko.

ishuri ry'intango kandi ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ahantu hubakishije ivyuma hasize amarangi yera risakaje amabati yera imbere r'iyo shuri hari ikibuga.

yikibuga cy'umupira w'amaboko ciza cane gisize isima nziza cane kandi ikomeye cane harimwo abakobwa bariko barakina bambaye amabutura atasa hirya hariho ibiti bifise amababi asana nakatsi kabisa

Ubuzu bwa surwumwe bwiza cane bwubakishijwe amacafari aturiye kandi akomeye cane. Imiryango bufise n'imiryango isize amarangi yera, imbere y'umuryango hose haranditseko ako kazu ka surwumwe abagenewe kwinjiramwo.

Ishure ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi atumye cane, risakajwe amabati mashasha. Imbere y'iryo shure hari ikibuga c'umupira w'amaboko, ciza cane, gicapfye neza cane.

I kibuga c'umupira wamaboko kirimwo abakinyi bambaye inambaro itukura hamwe n'urwatsilubisi impande yaho hariho ubwagamo bw'iteka harimwo abarorezi hariho ibiti bizana akayaga keza n'ikibuga ciza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane gishashemwo isima ikomeye kandi nziza cane harimwo abanyeshure bambaye amakabutura bose asa n'imipira bose isa umwumwe wese afise umupira wogukina.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere y'iryo shure hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hari abanyeshure batatu bambaye ama pantaro yirabura n'amashati yera.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gishaje harimwo abakinyi bambaye imyambaro y'imyidagaduro n'abakinyi biboneka yuko babizi impande yaho hariho ikibuga kirimwo utwatsi twizaa cane abarorerezi bariko barorera inyuma yabo hariho amashuri meza cane.

ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane, gisize isima nziza kandi ikomeye cane , hirya yico kibuga hari ibiti vyinshi bifise amababi meza cane afise ibara ritukura harimwo abakobwa bariko barakinda n'abahungu

Ubuzu bwa sugumwe bwishi cane bw'abanyeshure bwubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cyane bufise imiryango ikozwe mu biti busakaje amabati meza kandi mashasha meza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwa bakinyi babinonosoye hariho urusenga giza cyane umupira mwiza cane impande yaho hariho ikibuga kirimwa barorezi kisashe neza cane hariho amazu meza cane.

Ikiibanza c'urushakacyasi shiza cane, cubatse mu buhinga bwa kijambere, cubakishije amatafari aturiye, ahantu hari iyuma hasize amabara yera, amadirisha yayo afise ibiyo vyiza cane, ariko ibitambara vyiza cane, imbere hariho udutebe twiza cane duto duto.

Ikibanza c'ubuhinga cubatsi mu buhinga bwa kija mbere cubakija amatafari aturiye hari mu mugabo yambaye impunzu zera cane arikararaba cane abandi bambaye imyambara ibaranga yera hari mu dutebe duto duto n' ikibanza kiremwo batariameza cane.

Inzu y'ubushakashatsi, n'inzu yubatse mu buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara yera, imbere harimwo ubukopo bufise imifundikizo itukura, iy'ubururu, niy'umuhondo, harimwo imisemburo y'imiti.

Inyubako y'ubushakashatsi yubase mu buryo bwakija mbere impomezisize amabara yera imbere harimo umukobwa yicaye afisikaye n'i karamu yambaye impuzu zera n'agatambura mu mutwe imbere yiwe hariho ibikoresho vy'inshi narugagamisha.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubakijije amatafari aturiye kandi akomeye cyane iyo nzu yarimwo abantu babiri umukobwa n'umuhungu umwe yambaye umupira wera ubundi yambaye ibirato vy'intoke vyera.

Ikibanza c'ubushakashatsi ni ikibanza giteyigomye kubakije amatafari aturiye gisiza hantu hariy ivyuma amabara yirabura imiryango isiza amabara yirabura gifise ibiyo vyiza cane imbere ahagaza abagabo batatu bambaye imyambara i baranga.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubatswe ku buhinga bukomeye cane, kugira bakingire ibintu vyo kuvanga biba biri indani ; isakarje kandi n'amabati mashasha kandi akomeye cane, harimwo n'amabombo y'amazi.

Ikibanza c'ubushakashatsi ciza cane cubatse mu buhinga bwa kijambere, cubakishwije amatafari aturiye. Ku mpome hasize amarangi yera meza cane. Imbere harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga, hariho n'umwigisha ariko arabereka bambaye n'udupfukamunwa.

Ikibanza c'ubushakashatsi cubatse mu buhinga bwa kijambere cubakishije amatafari aturiye ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera amadirisha ariko ibiyo vyera cane imbere hasize irangi ryera cane nziza n'amazi meza.

Ikibanza cy'ubushakashatsi cibatsi mu buhinga bwa cijya mbere yubakije amatevali aturiye harimo isima ikomeye cyane harimo idutebe duto duto harimo imigano itwara amazi icukura hamwe n'iyrabura impome zisitze amabara yera.

Ikibaza c'ubushakashatsi ciza cane cubatse mu buryo bwa kijambere, cubakishije amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera, imbere harimwo udutebe duto duto twiza cane twakozwe n'umufundi yavyigiye.

Ikibanza c'ubushakashatsi. Ikibanza gifise intebe neza cane aho bigira hameze neza cane hera hasize amabara y'ubururu n'ayera impome zaryo zisize amabara yera n'ayirabura ikibanza ciza cane.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere y'iyo nzu hari abaganga, umuganga n'abanyeshure biwe bariko barafata agafoto.

Ikibanza c'u bubiko bw'ibitabo gitego mwe ciza cane cubatse mu buhinga bwa kija mbere cubakije amatafara aturiye impome zisiza amabara y'umuhondo na yera harimo ububati burimwe ibitabo vyinshi bwiza cane.

Inzu y'ububiko bw'ibitabu nziza cane yubakishijwe amatavali aturiye, kandi akomeye cane nk'ubwo bubike bw'igitabu harimwo ibitabu biinsi cane ivyo ururimi rw'ikirundi ubwo igifaransa ubwo icongereza eka, ndetse n'izindi ndimo.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo ndende cane yubakija amatafali aturiye imbere harimwo ububati buteye igomwe bwiza cane harimwo ibitabo vy'ubwoko bwinshi bifise amabara menshi ayatukura ayirabura ayera n'ayumuhondo.

Inzu y'ububiko vy'ibitabo vyiza cane ii iyo nzu y'ububiko harimwo ibitabo vyinshi cane ritonzi neza k'umurongo harimwo iyo bitabo vy'ibiharuro ivyo ururimi rw'igifaransa ni bwo ikirundi eka n'ibindi.

Ishure ry'intango ryiza cane. Iyo nzu ni iy'ububiko bw'ibitabo. Mw'iyo nzu harimwo imeza nziza cane ziriko ibitabo bitandukanye. Ivy'ibiharuro, ivy'ururimi rw'ikirundi eka ndetse n'ibindi.

Mashuri y'intango yubatse mu buhinga bwa kija mbere namazu menshi amwe yera atukura asakaje amabati y'ubwoko bwinshi imbere yaho hari ikibuga kirimwo twatsi twiza cane duto dutuna tureture harimo igiti kirekire ciza cane.

Ishure ry'intango ry'abigenga ryubakije amatafari aturiye isakaje amabati meza cane asize amarangi yera urupangu rwarwo ni rwiza cane bisize amarangi yera yanditseko amajambo menshi abanyushure baho bafise isuku ryinshi

Ishure ry'intango riri impande y'ikivuko co mu Rumonge ryubakitse mu buhinga bwa kijambere, ryubakije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane, imbere yaryo, ikibuga kinini kimwe abantu benshi, abagore abana n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryo ishure kandi rifise umuryango usize irangi ryera kuruwo mu ryango hari handitseko ibi hakorerwa hugira umuntu aje kwinjira ntazimire.

ishure ry'intango ryiza cane tubahirijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane iryo shure risakajwe kandi amabati mashasha kandi meza cane imbere y'iryoshuri hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuru

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakajwe amabati ariko arasaza, imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane, giteyemwo n'ibiti bifise amababi asa n'akatsi kabisi yo kuhashariza.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari manini ariko aturiye, wowe ntiwoyatandukanya n'ayaturiye, ariko risakaje amabati mashasha kandi akomeye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane rubatse mu buhinga bwiza cane isaka je amabati meza cane uruhume rusize neza cane, ariko urupapuro ruriko urutonde rw'ivyirwa kuva kwambere bushika kwa gatanu no kuva mu gatondo gushika ku mugoroba.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere. Ryubakije amatafari aturiye rirageretse cane. Imbere y'aho hariho ikibuga kirimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Harimwo igiti kirekire ciza cane. Impande y,'aho hariho abantu benshi.

Inzu y'ububiko bw'ibitabu nziza cane, irimwo ahantu babika ibitabu hakoreshejwe imbaho nziza kandi zikomeye cane, iyo nzu ni nziza cane, hasi hasize isima ikomeye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatavari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati, imbere y'iryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure.

Ishure ry'intango ryiza cane, ibibanza vyinshi bisize amabara yera, ayatukura n'ayumuhondo, asakaje amabati meza cane, imbere yayo hariho ikibuga kirimwo utwatsi twiza cane, ibiti birebire n'abanyeshure bariko barakina.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa none ryubakishije amatafari aturiye amadisha yo afise ibiyo vyiza cane umuryango usize irangi ritukura imbere yaho hariho ingazi ziduga ku biro vy'umuyobozi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa none, ryubakije amatafari aturiye, harimwo isima ikomeye cane, imbere harimwo ikibaho canditseko amajambo menshi, umwigisha yabashiriyeho baze barasubiramwo.

Ishure ry'intango ryigenga ryubatse mu buryo rwa kija mbere risize amabara y'umuhondo imbere harimwo abanyishure benshi abana hamwe n'abakuze hejuru hariho ibisharizo vyinshi biboneka yuko bari mu musi mukuru.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane iryo shure ku muryango hubakishijwe ivyuma, imbere yaho hari umugabo yambaye umupira wirabura n'ipantaro ishaka kwera.

Ishure ntg ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafari aturiye nishure rigeretse neza cyane risize amabara yera imbere yaho hariho ibarabara riyika burimbi impande yaho hariho ibiti bimeze neza.

Ishure ry'intango ryija cane ariko ririko rirasaza mu gaburirakomeye cane kubera yuvakisijwe amasavali aturiye kandi akomeye cane risakajwe n'amabati mashasha imbere y'igishure hariho n'igiti co kuhashariza.

Ishure ry'abigenga ryiza cane ryubakishije amatafare aturiye, kandi akomeye cane iryo shure ryibatsuye mu buhinga bwa kija mbere ryubatsuwe mu buryo bugeretse ishure ryo hejuru risize amarangi meza cane mbere yo ryo shure hari ibarabara rya kawulina.

Iishure ry'intango nziza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere rifise amashure meza cane rifise impome zubatse mu buhinga bwa kijambere harimo intebe z'ibiti hariko uducamurongo tw'abanyeshure nisima nziza cane rikomeye.

Ishure ry'intango, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, iryo shure ryubakishije amatafari aturiye risakaje amabati meza cane yera, y'imigongo migufi, impande ya ho hari ibiro vy'umuyobozi, n'ikibuga ciza cane, kirimwo utwatsi twiza cane.

Ishuri ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye, imbere hariho ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramwo imyiterero eka ntiworaba! Harimwo ibiti birebere vyiza cane, hariho ikindi kibuga c'umupira w'amaboko bakiniramwo.

Ishuri ry'intango ryiza cane yubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure ryarisa akajwe amabati mashasa imbere y'iryo shure hari hateye ubwatsi bufise amababi asa na katsi kabisi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere muriryo shure hari ikibaho gisize irangi ryirabura. Canditseko amajambo menshi ivyigwa bimwe vy'ururimi vy'ikirundi n'ibindi.

Ishure ry'intango ryiza cane, ni amashure menshi bubatse mu buhinga bwa kijambere asize amarangi yera nay'atukura, amabati yayo arakomeye cane, imbere y'aho hari ikibuga kirimwo utwatsi twiza cane kirimwo n'ibiti bisagaraye.

Ishure ry'intango ryubakishije amatafari aturiye, isakaje amategura, imbere yaho hariyo ikibuga kirimwo amashurwe meza cane, kirimwo abanyeshure, harimwo utwatsi duto duto na tunini, n'ikibanza co gukiniramwo abanyeshure.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane r'isakaje amabati mashasha kandi hasize irangi imbere y'iryoshure hariho n'iyindi nzu yubakishijwe imbaho ariko isakaje amabati

Ishure ry'intango ryiza cyane yubatse mu buhinga bwace cya mbere rifise urupang urusinzi amarangi atukura rifise imiryango myinshi y'ubakije amatafari aturiye ahari ibyo muasitzi amarangi yera imbere yaro ikibuga kirimwe umunyeshure ubumwe yambaye imyambar m muranga n'igiti kisakar 'impande y'iwe.

ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye nishure rigeretse cane imbere harimwo ibiti vyiza cane rifise urupangu rwiza cane rufise intoboro ku ruhande

ishuri ry'intango ryubatse mu buhinga bwakijambere ryubakishijwe amatafari aturiye impome zisize amabara meze cane hamanitse ko impapuro zanditseko ibiharuro bitanu ubusa guteranya kugabura gukuramwo n'umunani

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure imbere yaryu hari hashashwe neza cane nhashinzemwo iyitikiriko ibendera ry'igihugu c'uburungi.

Ishure ry'intango ryiza cane rwe shure niryo abigenga kuberarisize amarangi atandukanye meza cane n'imbere yaho hariteye ubwo hatsi bufise amababi meza cane yo kuhashariza.

Ishure ry'intango ryiza cane, rifise ibikoresho vy'ishure vyinshi harimwo ivyo guca umurongo n'isaha abanyeshure bigirako gusoma isaha, iyo saha hari sayine n'iminota icenda, abanyeshure baguma basoma kugira babimenye.

Ishure ry'intango ryiza cane hasi hasize isima nziza cane mwiryo shure harimwo intebe shasha nziza cane ziteretse ko ibitabo bitandukanye abanyeshuri bakoresha mu kwiga harimwo ivyigiharuro nivyi kirundi n'ibindi.

Ishure ry'intango ryiza cane rubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbire y'uryo shure hari umugozi muremure umanitse ko impuzu z'isha nagahama n'ibitenge bivise amabara menshi.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakije matafari aturiye meza cane harimo isima rikomeye cane imbere hariho ikibaho cirawura cane itsek amajambo menshi hasi risizisima rikomeye cane rifise akabati keza cane kasa n'umuhondo.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubahishijwe amatafali aturiye, kandi agomeye cane hejuru yayo amatavali hasize iranga iyera ni ryo shure harimwo intebe nyinshi zishasha zakozwe n'umuntu yavyigiye.

Amashuri y'intango meza cane yubatse mu buryo bwa kijambere asize amarangi ayera nay' umuhondo asakaje amabati atukura ; imbere yaho hariho ikibuga kirimwo igiti gisagaraye ahari n'utwatsi twiza cane.

Ishure ry'intango ryabiyenga ryiza cane ry'ubatswe mu buhinga bwa kijambere ni kuvuga ubuhinga bugeretse. Ahantu hubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera, imbere y'iryo shure hari imodokari abarimu bajemwo baje kwigisha.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati meza cane, hasi hasize isima ikomeye cane, imbere harimwo intebe zirezire nziza cane zikozwe mu biti.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakije amatafu araturiye birageretse isakaje amabati meza cane y'umuhondo ahantu hari ivyuma ahasizamabara yera n'ayatukura imbere hari yo'ikibuga kirimwo ibiti birebire cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere yiryo shure hari ikibaho kirekire gisize irangi ryirabura ico kibaho kandi cari canditseko ivyigwa bitandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakije amatafari aturiye, isize isima nziza cane, umuryango waryo usize amabara atukura, hariko urupapuro ruriko ivyigwa vyiza cane, risakaje amabati akomeye.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye ahantu hari byo masits amabara yera isakaji amabati akomeye imbere hariho ikibuga kirimo ibiti birebire n'imodoka yera n'urupango runini.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shure hari ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane cubakishijwe isima ikomeye cane.

Ishure ry'intango ry'abigenga ryiza cane yubakishijwe amatafali aturiye, kandi akomeye cane hejuru y'abo matafari barengejeko irangi ryiza imbere y'iryo shuri hari ubwatsi bufise amababi asa n'akazi ka bisi bwiza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane kandi ryakijambere ririmwo imeza nziza cane harimwo n'umunyeshure atambaye umwambaro w'ishure ariko arakoresha imashini nyabwonko asubiramo ivyo bize.

Ishure ry'intango ryiza came ryubakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane n'amashure menshi imbere y'igisure hari ikibuga c'umupira w'amaboko harimwo abanyeshure batatu bagira bakini.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane risakaje amabati mashasha, kandi akomeye cane asitse amarangi y'agahama imbere y'iyo shure haca ibarabara ry'i kariyeli ryiza cane.

Ishure ry'intango giza cane ryubatse mu buhunda bwa kija mbere rubakije amatafali aturiye isakaje amabadi ashanje cane ahantu hari ivyumu hasitsi amarangi yera imbere yaho hariho ikigaga c'amazi cirabura kimeze neza.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibaho gisize irangi ryirabura, ico kibaho cari canditse ko amajambo atandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, risize amabara yera n'ayatukura, isakaje amabati meza, imbere hariho ikibuga kirimwo imodoka yera, inyuma hariho ibiti birebire vyiza cane, eka ntiworaba.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye , ahantu hari vyo muhasizi amarangi yera, isakaje amabati akomeye, imbere hari ikibaho cirabura canditseko indome abanyeshure basubiramwo.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane bifise urugi rusize ibara ry'agahama iryo shure kandi ririmwo n'umuyaga nkuba kugira abanyeshure bige vyoroshe ibintu bijanye n'imashini

Ishure ry'intango ryiza cyane ryububatse mu buhinga bwak bya mbere ribakije amatafari aturiye ahari ibyuma hasitze amarangi inyera ku nkome hasitse amarangi y'umuhondo imbere hariho urupapuro rumanitse rucapse ko intebe ibyuma inkorofane kanibindi.

Ishuri ry'intango ryiza cane riri mu kibanza giteye igomwe gisa neza cane ,ryubakishije amatafari aturiye risakaje amabati meza cane, impande yaho hariho ikibuga ciza cane kirimo amashurwe, ubwatsi bwiza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryobakishije amatafari aturi, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure harashasha neza cane hariho n'intebe y'inyegamyo iterezeko indobo kugira abantu baze barakaraba bikingire indwaro.

Mwishure ry'intango yubatsi mu bihinga bwa bya mbere tubakije amatafale atulin isiza amabara y'ubwoko bwishi imbere yaho hari ikibuga cy'umupira w'amaboko impande yaho hariho utwatsi twiza cyane harimwo ibendera y'igihugu c'UBURUNDI.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shure, har'ikibuga c'umupira w'amaboko cubakishijwe isima rikomeye cane, harimwo n'abahungu bagira abakine.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga busanzwe, ryubakishije amatafari aturiye, ntirirahera cane, impome zazo ni zirezire cane, amabati meza cane, imbere hariho ikibuga kirimwo abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga.

ishure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryoshure harimwo ayasize amarangi yera asakaje n'amabati mashasha imbere y'iryoshure hari ubunyatsi bufise amababi asa na katsi kabisi

Ishure ry'intango ryiza cyane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane gisakajwe amabati mashasha kandi akomeye cane ahantu bubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera. Imbere y'iryo shure hari abanyeshure baje kw'ishure bikoreye ibase.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatavari aturiye kandi akomeye cane bisakaje kandi amabati mashasha imbere y'ijyoshure hari ubwazi bufise amababi asanakazi kabisi hari imbere y'ijyoshure kandi hari n'abanyeshure bari barye kwiryo shure kwiga.

Ishure ry'intango ryiza cane rifise urugi rusize irangi ry'agahama mugabo ruriko rurasaza, iryo shure rirafise urupangu rwubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ,ryubatse mu buhinga bwakijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara yera, nay'atukura, hejuru hamanitse amatara yaka cane ,hasi harimwo intebe ziza cane z'ibiti ,hasi hasize isima rikomeye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere yiryo shure rifise impome zisize amarangi meza cane, risakaje kandi amabati mashasha akomeye cane.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane mugabo risakaje amabati ashaje imbere y'iryo shure hari igitangizi kinini cirabura amazi y'imvura ashikiramwo kubwira abanyeshuri bazebarayavoma

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu muhinga bwa kija mbere rigeretse risize amabara yera ayatukura n'arwatsi rubisi imbere ya hariyo ikibuga ciza cane inyuma hariho ibiti birebire bisagaraye.

Isinure ryintango giwa cane ryubakishije amatavari aturiye, kandi akuneye cane imbere kiryo shure hari ikibaho gisize irangi rirabura 'iryo shure ahantubakishije ivyuma ni ho hasize amarangije.

Ubuzu bwa si urw'umwe bwishi cane, bwiza cane, bwubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, busakaje amabati mashasha kandi asize irangi, bufise imiryango isize amarangi meza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buryo butangaje mu buryo bwiza cane ryubakije amatafari aturiye indani harimo ibiti bire bire vyiza cane asakaje amabati meza cane y'imigongo migufi na mire mire.

ishure ry'intango ririko rirasaza imbere y'iryo shure hari ikibuga gishace neza cane mugabo cagiye kirabomagurika bivanye n'imvura nyinshi yakigwako kandi kubera kitari bitenze cari ahantu hatemba

Ishure ry'intanga ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane gisakajwe amabati asize irangi ry'agahama imbere y'igishure hari ubwatsi bufise amababi asana kazi kabisi ryiza cane buringaniye neza bwo kuhashariza.

Ishuri ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere rifise ibibuga vyinshi vyo gukina. Ivy'amaboko, ivy'amaguru, harimo ibiti birebere na bigufi vyubakije amatafari aturiye kandi meza cane.

Ishure ry'intango kandi ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, isakaje kandi n'amabati mashasha ; Mw'iryo shure harimwo intebe nziza cane zakozwe n'umuntu yavyigiye.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye ,amadirisha hariho ibiyo vyera cane ,n'imiryango isize amarangi y'ubururu ,bisakaje amabati akomeye cane, imbere hariho ikibuga giteyemwo amashurwe, n'abanyeshure bariko barakina.

Ishure ry'intango yubatse mu buhinga bwake ja mbere yubakiije amatafare aturiye ameza cyane isakaje amabatimi y'imigongo mito mito isize amarangi y'ubururu n'ay'umuhondo imbere ahari ikiga cy'amazi kirekire cane.

Ishure ry'intango ry'abigenga ryiza cane ,risize amarangi ateye igomwe, ry'ubakishijwe amatafari aturiye ,kandi akomeye cane ,risakaje n'amabati asize irangi ry'agahama, n'imbere y'iryo shure hari ubunyatsi bushashe neza cane.

ishure ry'intango ryubakisije amatafani aturiye kandi akomeye cane y'imbere kw' iryoshure hari ikibaho kinini gose gisize irangi ryirabura canditse ko ivyigwa bitandukanye

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane; imbere y'iryo shuri harimwo ikibaho kirekire gisize irangi ryirabura, kuri ico kibaho hari handitseko ivyigwa bitandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane kibakishije amatafayi aturiye, kandi akomeye cane n'iryo shure ry'intango harimo intebe nyinshi, kandi zitandukanye intebe ndende zicarako abanyeshure batamu.

Ububiko bw'ibitabo kw'ishure ry'intango n'ikibanza giteye igomwe cubakije amatafari aturiye, impome zisize amabara yera, ububati burimwo ibitabo vyiza cane vy'ubwoko bwinshi, bifise amabara menshi harimwo udutebe twiza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara y'umuhondo, imbere hariho urupapuro rucafyeko ivyigwa, rwanditseko amajambo, abantu benshi bacafyeko.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhiga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, eka ibibanza vyose bisakaje amabati muga cane asa n'ubururu ,ahandi naho hariho ikibuga ciza cane kirimwo ,abanyeshuri bambaye impuzu zibaranga.

Ishure ry'intango ryiza cane dubakishije amatafari aturiye kanji akomeye cane iryo shure ryarisize irangi rera imbere mwiryo shure hariko ikibaho gisize irangi ryarabura hamanitseko urupapuro rwanditsemwo indome.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakija amatafari yaturiye hagize isina nziza cane rifise imiryango miremire amadirisha meza cyane hariko hejuru yaho imitoro myiza cyane isakaja mu bati meza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakije amatafale aturiye isakaja mabati meza cane maremare imbere harimwo intebe z'ibitinziza cane zirezire handi hariho ikibaho kimanitse ku ruhome cirabura.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ishure ryari rifise umuryango wubakishije ivyuma, imbere y'iryo shure hari hashashe neza cane.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kija mbere tiwakije amatafara yaturiye bisakaje amabati meza cane imbere mu rupangu harimo ibiti birebire cane imodoka zera izirabura reka nizitukura.

ishure ry'intanwe ririni gose cane narimwo intebe nyinshi cyane nintebe zimwe zisharako abahungu n'izindi zishara ko abakoba imbere y'izo ntebe hari imodoka nyinshi abarimu bajemwo baze kwigisha

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakijwe amatafari aturiye neza cane, isakaje amabati akomeye imbere yaho hamanitse ibikinisho vy'abanyeshure bakina iyo bari mu mwanya w'akaruhuko.

Ikibuga c'umupira kiri imbere y'ishure ry'intango ryiza cane n'i co kibuga harimwo igiti kiriko ibendera igihugu c'urundi hirya yaho hari ibiti bifise amababi asa nakazi kabisi yo gushariza aho hantu ico gihugaca ari gishashe neza cane n'icakozwe na tingatinga.

ishure ry'intango yija cyane rireriregose twibahijije amatafari aturiye kandi akomeye cyane yisakaje amabati ameze nkayari karasaza imbere y'iyo sure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'isure

Ishure ry'intango ririko rirasaza, iryo shure rifise urupangu rwubakishijwe ivyuma, imbere y'iryo shure har'ikibuga kidateyemwo ubwatsi ariko harimwo igiti kirekire co kuhashariza.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwakijambere ryubakishije amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hari hasize amarangi y'umuhondo ku ruhome hamanitse impapuro zibiri zicafyeko ibiharuro n'ibimenyetso ku ntoke.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, isakaje amabati meza cane asize amarangi y'ubwoko bwinshi, impome zayo zisize amarangi yera n'ayirabura, inzugi zayo zisize amabara y'urwatsi rubisi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane nkiryo shure kubera ryubatse mu buryo bugeretse mu kuduga mwiryo shure uduga ururira utugazi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryobakishijwe amatavari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure bamwe bikoreye ibintu mwibase.

Ishure ry'intamwe riza cane ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakije amatafali aturiye imiryango isiza amaranga yera harimo ibiyovyera cane harimo igitambara inyuma imbere harimo intebe zikoze mu biti reka ntiworaba.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cyane. Iryo shure ryari risakaje amabati mashasha harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure, bariko bakurikira umwarimu.

ibiro vy'umuyobozi kw'ishure ry'intango nibiro biteye igomwe bisize ku mpome amarangi yera imbere hariho imeza nziza cane iriko igitambara c'ubururu ariko nibitabo vyiza cane biboneka ko ariko arakora urutonde z'abanyeshure

Ishure ry'intango ry'abigenga ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, risize amarangi y'ubwoko bwishi atandukanye . Imbere yaryo hari hashashe neza cane.

Ishure ry'intango yubatse mu buryo bwakija mbere yubakije amatafali aturiye amadibishayo afise ibiyo vyiza cane asakaje amabati y'imigongo migufi impande yaryo hariho ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane hamwe n'abanyeshuri bariko barakina.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye ahantu hari ivyuma hasize amabara yera imbere harimwo intebe z'ibiti nziza cane hasize isima hasi ikibaho cirabura cane hariko ivyirwa abanyeshuri biga.

ishure ry'intango ryica cane bahisijwe amatavari aturiye kandi akomeye cane nk'iyo shure hari intebe nshasha iryo shure ryari rifise ibiyo vyera hasi hari hasize isima ikomeye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati y'umuhondo, ni ishure ryiza cane, rifise ibibanza vyo gukiniramwo binini, harimwo abanyeshure bambaye imyambo ibaranga.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwanone ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara meza cane, amadirisha afisi ibiyo vyera cane, imbere harimwo abanyeshure bambaye impuzu zera mw'ishure.

Ishure ry'intango ryiza cane, ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakija amatafari aturiye isize ingwa yera cane, harimwo intebe nziza cane imbere hariho ikibaho cirabura canditseko ivyigwa abanyeshure biga.

ishure ryiza cane ryubakisije amatafari aturiye kandi akome cane nkayo mashure harimwo ayasiyize amarangi yera ariko yose asakage amabati harimwo n'ayasakaje amabati atukura

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buryo bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara yera, hejuru isakaje amabati y'umutuku, imbere hariho ikibuga ciza cane kirimwo utwatsi twiza cane.

Ibiro vy'umuyobozi w'ishure ry'intango vyiza cane, birimwo amameza meza cane, asize amarangi ateye igomwe n'intebe nyinshi nziza cane, vyakozwe n'umuhinga yavyigiye.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhunga busanzwe rubakeje amatafari aturiye inpone zaryo zisize amarangi yera harimo ikibaho cirabura hasi isima irakomeye cyane harimo intebe rizashyanezeze rikose mu biti.

ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye ahantu hasakaye hariho isima nziza cane hari ikibuga kirekire kinini kirimwo ibiti abanyeshuri bariko barakina bambaye imyambaro ibaranga

Biryo intama wiza cane yubatse mu buhinda bwa kijambere yubakije amatafuari aturiri gisie amara amabara y'umuhondo eka ntiboraba inyuma yayo hari abanyinshure barindiree kwinjira bambaye inyamba ribaranga.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. kur'iryo shure, hariko ikibaho gizise irangi ryirabura. N'ico kibaho canditseko amajambo menshi cane, ayo igifaransa ,ayo ikirundi hirya hariko n'itariki.

Ishure ry'intango ziza cane rifise impome zigishize amarangi menshi imbere ryo shure hariho ikibaho cirabura harimo intebe zikomeye cane n'izishaje cane risakaje amabaki akomeye cane.

Ishure ry'intango rishaje, ryubatse mu buhinga busanzwe, rifise ikibaho imbere canditseko ibiharuro, hariho umunyeshuri ariko arakora ivyigwa vy'ibiharuro, hasi risize isima ryiza cane.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane asize amarangi yera meza cane amabati mashasha cane imbere y'iryo shure hari ubwatsi bufise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Ishure z'intango nziza cane ,yubakije ubutafari buturiye, isakaje amabati meza cane, imbere yaho hariho ikibuga gifise utwatsi twiza cane kandi hariho n'ibarabara ririko ricamwo imodoka nziza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amarangi meza cane, hasi hasize isima itura, harimwo intebe zikoze mu buhinga bwa kijambere.

ishure ry'intango, ishure ryubakishije amatafari aturiye risize ku madirisha no ku miryango irangi ryiza cane, risakaje amabati meza cane, imbere yaho hariho ikibuga kirimwo ivu harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere bifise ibuzu bwa surwumwe bwubatse mu buryo bwa kijambere busize amarangi y'ubururu, imbere yaho hariho ivomo amazi yakamye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane risize amarangi yera risakaje amabati asize amarangi meza cane, imbere y'iryo shure harashashe neza cane harimwo ubwatsi bukeya.

Ishure ry'intango; ishure ryiza cane ryubakishije ubutafari buturiye; Isize irangi ryera ryiza cane. Imbere hariho ikibaho canditseko ivyigwa vy' indome, harimwo intebe nziza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, ry'ubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, irisakaje amabati meza cane ,ahantu bashi hubakishije ivyuma niho hasise amarangi yera, imbere y'iryo shure hari igiki kiriho ibendera ry'Uburundi.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane k'umpome hasize amarangi meza cane ateye igomwe iryo shure harimwo intebe nziza cane amameza meza cane nkayari mu biro vy'umuyobozi w'iyo shuri.

Ishuri ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane ; ririko ikibaho gitoyi cirabura, ririmo intebe zishaje n'izindi zishasha bisakaje amabati akomeye.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere imbere harimwo intebe zitukura n'izera. Impome zaryo zisigishije amarangi yera urugi rwaryo rusize ibara risa n'ugwatsi rubisi.

Ishure ry'intango ryiza cane ry'abigenga rifise urupangu rusize amarangi yera meza cane, imbere y'iryo shure hari imodokari itwara abantu benshi nayo isize amabara menshi kandi atandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati mashasha kandi akomeye cane ,imbere yaho rifise ivyatsi bifise amababi asa n'akatsi kabisi, mugabo hadakubuye neza

Ishure ry'intango nyiza cane ryubakije ubutafari buturiye bisize amarangi meza cane isakaja mabati meza cane imbere yaho hariho ikibuga kirimwe ubwatsi bw'ia catsi kibisi harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishijwe amatavari aturiye, kandi akomeye cane. Rifise urupangu rwiza cane rw'ubatswe mu buhinga bwa kicambere rigeretse. Imbere y'iryo shuri, har'ikibuga gishashe neza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakiishijwe amatafari aturiye manini, atandukanye n'ubundi butafari buto buto buturiye isakaje amabati meza cane kandi akomeye cane, imbere y'iryo shure hateye igiti gifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shure, har'ikibaho cirabura hariho umwarimu yambaye impuzu zera nawe ariko arigisha abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishure.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ,hagati y'itafari n'irindi hasize isima kw'iryo shure hariko urupapuro rucafyeko umupira y'intebe eka n'ibindi.

Ishure ry'intango rishaje, ryubakishije amatafari aturiye, rifise impome zishaje cane, rifise amabati ashaje cane, imbere harimwo intebe zishaje cane, imbere hariho ikibaho cirabura.

Ishure ry'intango ryiza cane, iryo shure rifise impome zikomeye cane, zubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, zisize amarangi meza, indani hariyo intebe rikozwe ku buhinga bwa kijambere, n'ibitabo.

Ishure ry'intango ryiza cane ruyubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shure harashashe neza cane, har'ikibuga gishashe neza cane. Kur'iryo shure, harateye ibiti vyiza cane vyo kuhasharira.

Ishure ry'intango. Ishure ryubakishije amatafari aturiye, imbere y'aho hariho ikibuga kirimwo ubwatsi busa n'icatsi kibisi, harimwo ahantu abanyeshure bakinira imyiterero, eka n'ibindi.

Abanyeshure beshi bambaye imyambaro y'ishure bambaye n'ibiraco vy'isa ndari bahagaze mu kibugasubakishizwe isima babonekako bariko barakina ari benshi cane barabana mu maso.

Ishure ry'intango rirebeye Cane rubakije amatafari aturiye ahantu hari vyuma hasize amabara meza cane yera imbere hariho ikibaho kirabura cyanditse ko ivyigwa abanyeshuri baza barasubiramo.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakije amatafari aturiye isakaje amabati meza cane, impande yaho hariho nzu imeze neza cane, hariho ikibuga gisashe neza cane, abanyeshure baho bambaye imyambaro ibaranga kandi barashajije cane.

Inshure ry'intango ryiza cane yubakije amatafari aturiye rifise amadirisha ameza cane akoze mubiyo umuryango ufise amabara ameza cane y'ubururu risakaje amabati meza cane imbere yaho hariho ikibuga gishashe neza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ry'abigenga ryubatswe k'ubuhinga bwakijambere risize amabara menshi atandukanye kurishariza. Imbere y'iryoshure hari ubwatsi bwiza cane n'ibiti biringaniye neza cane vyo kuhashariza.

Ishure ry'intango ryiza cane ry'abigenga ryubakishije amatabari aturiye kandi akomeye cane, zisakaje amabati meze cane. Imbere y'iryoshure har'ivyatsi bifise amababi asa n'akatsi kabisi kandi mur'ivyovyatsi harimwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

ishure ry'intango ryiza cane tubagishije amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere kw'iryoshure hari ikibaho canditse ko amajambo menshi atandukanye kubwira abanyesure baze barasoma biyibutse ivyo bize

Ishure ry'intango yizo cane yubakishije amatafaro aturiye kangi akome cane isakaje n'amabatineti cane ahantu bubayabakishije amafera bityo niho hazinze amaranga yera imbere y'iryo shure hari ubunyatsi.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishije amatafali aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo nshure hari ikibaho canzitseko indome nkuru n'indomentoyi ugira abanyeshure batsebe arazisoma iryo baje mw'ishure ntibazibagire.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, isakaje amategura, rifise ikibuga ciza cane, hariho ibibanza vyo gukiniramwo vy'abana, rifise ubwatsi bwiza cane, rifise abanyeshure bambaye neza.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, isakajwe amabati y'imigongo minini minini amwe ariko arasaza ayandi akiri mashasha gose.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure mu kurigendako, uduga ururira utugazi, risakaje kandi amabati mashasha.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatakari aturiye, kandi akomeye cane igishure, kandi risakaje amabati masaca, kandi neza cane koigishure ahantu bubakishije ivyuma mu makeri n'amakeri ni ho hari irangigera.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane kw'iryo shure mu kuduga ugenda ururira utuntu tw'utugazi hirya naho hari ivyuma kugira ntuhenuke.

Ishure ryisubue giza cane yubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafare aturiye rirageretse ahantu hari ivyoumuahasiza amaranga y'ubururu risakaja amabati akomeye imigongo miremere imbere ahariho ikibuga kirimwo amamodoka ameza cane yera nibendera gibu c'uburundi.

Ishure shingiro ryiza cane ryubakishije amatavari aturiye kandi akomeye cane, bayarengejeko irangi ryera, rifise ibiyo vyiza cane vyera, harinwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure.

Ishure ry'isumuye ryubatsi mu buhinga bwa kijambere ry'ubakije amatafari aturiye risidz amabara yera n'ay'ubururu isakag amabati akomeye cyane imbere yaro ikibuga kinini cyane harimo amashugwe ibiti bisagaraye.

Ishure ry'uburaro ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure ku ruhome hasize amarangi yera amadirisha nayo azingurijwe n'ivyuma imbere y'iryo shure hari imodokari abarimu bajemwo baje kwigisha.

Ishure zyiza cane rubakijijwe amatavari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ubwatsi bufise amababi asa na kazi kabizi yirya yiryo shure hariho igiti co kohashariza.

ishure ry'isumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwakijambere ryubakishijwe n'amatafari aturiye rifise mu kibuga ibiti birebere cane bisagaraye impande yaho hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga eka ntiworaba

Ishure ryiza cane ryo bakishivo amatafali aturiye, kandi akomeye cane bifise ibiyo bisize amarangi yera n'iro shure harimo intebe nshasha zakozwe n'umuhinga yize ivyo gukora intebe.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwakijambere ryubakishije amatafari aturiye amadirisha asiza amabara y'ubururu eka n'impome zisiza amabara y'ubururu isakaje amabati meza cane imbere hariho amashugwe meshi cane.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ni ishure ryiza cane imwie irageretse irindi ntiregeretse, ryubakishije amatafari aturiye; isize amarangi yera . Imbere yayo ikibuga kinini kirimwo igiti kirekire n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ishure shingiro ry'abigenga ryiza cane, risize amarangi yera n'ayandi marangi atandukanye n'ayera kugira ngo rise neza, iryo shure risakaje amabati yo mu bwoko bukomeye cane, imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane.

Isyure shingiro ryiza cane ryubakiryo amatafari aturiye impomerisitse amabara yerana y'ubururu isakaje amabati meza cyane akomeye imbere harimo intebe zirezire cyane kandi nziza cyane hasi hasize isima ikomeye.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakiye ija amatafare aturiye impande yaho hariho isima nziza cane isaka jamabati meza cane imbere hariho rupapuro rumanitse rwanditseko ibiharuro mu ndome no mu majambo.

Ishure shingiro ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure ryari mw'ishamba rikikujwe n'ibitu bifise amababi, asa n'akatsi kabisi, imbere y'iryo shure kandi hari hashashe neza cane.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere rifise ingazi nziza cane, harimwo abatamvyi b'ingoma bafise ingoma z'Uburundi bambaye neza cane mu myambaro itukura n'amabara yera, inyuma yaho hariho igitambara cera cane, ibiti vyiza cane eka ntiworaba.

Ishure ry'intango ryiza cane, rubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati amwe ashaje ayandi akiri masasha, imbere y'ayo mashure har'ikibuga gishashe neza cane.

Ishure ryija cane kibakishije amatavali acuriye, kandi akomeye cane iryo shure rifise inkome nzija cane niryo ishure, kandi harimwo intewe nshasha ntakozwe n'umuntu yigiye ibintu vyo gukora inteka.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu ina rwakicara mbere yubakij amatafari aturiye irangi risize rirera ahantu aribyo masize amaranga y'ubururu imbere harimo ishakoshi irabura yiza cane.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye rifise ingazi nziza cane impande yaho hariho ivyuma bise amarangi atukura hariho ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane intebe nziza cane ikantiworaba.

Ishuri ryisumbuye, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara yera, risakaje amabati meza cane maremare y'imigongo mito mito, imbere ku kibaho, handiseko ibiharuro, ibifaransa, mbetse n'ikirundi.

ishure shingiro ryiza cane rirerire ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye impome zisize amabara yera n'ayumuhondo harimwo umuntu yambaye impuzu zubururu ariko arasimba afite igipanga mu ntoke

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakisihje amatafari aturiye kandi akomeye cane n'iryoshure kandi harimwo intebe zitandukanye intebe z'inyegamo n'izitari izinyegamo, harimwo n'amameza meza cane.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure risakaje kandi amabati mashasha; kw' iryo shure ahantu bubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye, cane iryo shure risakajwe kandi amapati mashasha kandi akomeye cane, n'iryo shure umuryango ubakishijwe ivyuma.

Ishure shingiro ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kiyambere, ryubakishije amatafari aturiye rirageretse, imbere yaho hariho ikibuga ciza cane kirimwo imodoka yera impande hariho ivyatsi vyiza harimwo n'ibiti vyiza cane.

Ishure ryiza cane ribakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane iyo shure ryarisakaje amabati mashasha kkiryo shure ahantu bubakishije ivyuma ni ho hari hasize amaranga iyina.

Ishure ryisumbuye ryiza cane rigeretse, ryubakitse mu buhinga bwa kijambere ahantu hari ivyuma bisize amarangi yera, ryubakije amatafari aturiye, rifise intoboro nyinshi zizana akayaga imbere, risize hasi isima itukura.

Ishure ryisumbuye giza cane zubatse mu buhinga bwatuja mbere risitse amabara ameza cane isakaje amabati akomeye imbere yaro ikibuga ciza kirimo amashurwe utwazi ruto duto na tunini hamwe n'ibiti birebire.

Ishure ry'isumbuye ryiza cane ryubakije amatafari aturiye nimeza cane ahari ivyuma hasize amarangi yera isakaje amabati maremare y'imigongo migufi harimwo imbere intebe nziza cane zikozwe mu biti.

Ishure shingiro ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishijwe amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amabara yera, risakaje amabati akomeye, imbere yaho har'ikibuga kirimwo utwatsi twiza cane, inyuma hariho ibarabara, harimwo n'imodoka.

Ishure shingiro ryiza cane, risize amarangi atandukanye ayera ay'umuhondo, imbere mw'iryo shure hariho ikibaho kirekire gisize irangi ryirabura risize hasi, kandi n'isima ikomeye.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye, risize isima nziza cane ku miryango hasize amabara y'ubururu n'ayera hariko urupapuro ruriko ivyigwa vy'ibiharuro n'amajambo diregiteri yashizeko.

Ishingiro ryiza cyane ryubakija amatafare aturiye impome zishiz amabara yera ay umuhondo na yirabura isakaje amabati meza cyane isima irakomeye cyane imbere yaho hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure shingiro ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane iryo shure risakajwe amabati mashasha kandi asize irangi ryiza cane imbere yiryo shure amababi asa n'akatsi kabisi arahashariza neza cane.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa none, ryubakishije amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amabara y'umuhondo, n'ishure rigeretse cane, risakaje amabati meza cane, imbere hariho imigozi iriko impunzu y'abanyeshure.

Ishure shingiro ryiza cane ry'abigenga, rubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, hejuru y'ayo matafari baca barenzako amarangi yera, iryo shure indani harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure myiza.

Isure shingiro ishure shingiro yubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafari aturiye maremare kari meza cane asakaja amabati 'imigongo miremire imbere y'ahari y'ikibuga ciza cane kirimwo amashurwe imodoka nziza cane izeranizirabura.

Ishure shingiro ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakije amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera, isakaje amabati meza cane, imbere ya ho hariho ikibuga kirimwo ibendera ry'Uburundi, n'ibiti bisagaraye.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye, imiryango hariko ibiyo n'amadirisha vyera cane bifise ibiti vyiza cane mu kibuga, amabuye arashe neza cane ayera n'ayatukura.

Gishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakije amatafari aturiye rifise ibibanza vyiza cane impande yaho hariho ibiti birebire impande yaho hariho imodoka nziza ziraburani zera.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye rirageretse rifise urupanga runini cane harimu ibiti imbere hariho ibarabara riri mu imodoka izera nizirabura.

Ishure shingiro ryiza cane yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cyane iryoshure ryubatse mu buhinga bwa kijambere ni kuvuga ubuhinga bugeretse n'iryo shure ahantu bubakishije izuma niho hasize amarangi yera.

ishure ishingiro ryiza cane yubatse mu buhinga bwakijambere yubakija amatafara aturiye ek hari iby'ubuma hasize amabara yera isakaje mabati yera cane rifise ikibuga kinini cane kirimwo ibiti ekeka gifise n'ubuzu bwasugumwe bwa shaje

Ishure ryiza cane risize isima rikomeye cane, imbere hari ikibaho cirabura canditseko amajambo menshi hariho n'umwarimu ariko arigisha abanyeshure bambaye imyambaro yera.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye isize amabara yera imbere yaho hariho ikibuga kinini kirimwo amashugwe meza cane imodoka izera n'izirabura.

Ishure ryisumbuye ryiza cane, yubatse mu buryo bwa kijambere, risize umusenyi mwiza cane, imbere y'aho ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane hamwe n'amazi meza cane, abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga iyera n'iyirabura.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere ,ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amarangi yera , amadirisha afisi ibiyo vyiza cane vyera ,harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe meza cane, intebe zisa n'ubururu ,hamwe n'izitukura.

Ishure shingiro ryiza cyane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, rirageretse, ahantu hari ivyuma hasitze amarangi yera n'ay'ubururu risakaje amabati akomeye cane; imbere yaho ikibuga kinini kirimwo ibendera ry'Uburundi, n'imodoka zisize amarangi yera.

Ishure ryisumbuye ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, risize amarangi menshi y'umuhondo, hejuru hasize amarangi yera, harimwo amatara yaka cane, imbere hariho ububati, burimwo ibitabao vyiza cane, vy'ubwoko bwinshi bisize amarangi meza cane.

Ishure ryiza cane ibakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane hirya hateye ibiti birebire bifise amababi asa na kasi kabisi yo kuhashariza.

Ishure shingiro ry'umwaka wa mbere, ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye, rifise amadisha meza cane, afise ibiyo vyiza cane, isakaje amabati akomeye cane, hasi hasize isima, imbere harimwo intebe z'ibiti.

ishure ishingiro ryiza cane ryubakije amatafari aturiye ku ruhome hasizeko irangi ry'umuhondo imbere hariho ikibaho cirabura canditseko ivyigwa vy'ikirundi abanyeshuri bariho ihanze hari ikibuga ciza cane kirimo utwatsi twiza

Ishure ry'intango ryiza cane ribakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane risize amarang i meza atandukanye imbere w'iryo shuri hari ikibuga gishashe neza cane eka ntiworanye.

Ishure ryisumbuye yubatse mu buhinga bwa kijambere, yubakije amatafari aturiye rirageretse, ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera, amadirisha afise ibiyo vyera cane, isakaje amabati akomeye imbere yaho hariho ibiti birebire bisagaraye.

Ishuri ryisumbue giza cane yubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafali aturiye ah ari ivyo umuhasizi amaranga iyerana y'ubururru imbere yaho y'ikibuga kirimwo ibiti birebire ibendera yuco uburundi mbese n'imodokisi ziranga igirabura.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafali aturiye rirageretse isakaje amabati meza cane imiryango yayo isize amabara meza cane imbere hari ikibuga kirimwe amashurwe ibiti birebire.

Ishure shingiro yubatse mu buhinga bwa kijambere rirageretse cane ryubakije amatafari aturiye risize amabara y'umuhondo n'ayatukura, imbere hariho abanyeshuri bashajije cane, amamodoka yera n'ayirabura ndetse n'amamoto.

Ishure shingiro ryiza cane ryubakije amatafali aturiye amadirisha yayo afise ibiyobyera cane hejuru hasi akaji amabati meza cane imbere harimo intebe zirezirets ibiti hamwe n'isima isize neza hasi.

Ishure ryiza cane, rubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure ahantu bubakishijwe ivyuma, niho hasize amarangi yera, risakaje kandi n'amabati akomeye cane, imbere y'iryo shure harashashe neza cane eka ntiworaba!

Ishure shinkiro ryiko rya saza risize irangi igera mugabu ryagiyeko n'imicavu imbere y'iroshure hari ikibaho kirekire gisize irangi igirabura canditseko amajambo.

ishure ryiza cyane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cyane kwiryo sshure umuryango wari wubakishijwe n'ibyuma bisize amarangi yera imbere y'iryoshure hari hashashe cyane

Ishure ryiza cane rubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbere ko'iryo shure hari ikibaho cirabura canditse ko amajambo menshi aho ikirundi ahigifaransa kuwira abana baze barayasoma ntibavyibagiye.

Ishuri ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere rigeretse ryubakishije amatafari aturiye imbere yaho hariho amabuye ashashe neza n'ikibuga kirimwo utwatsi twiza ibendera ry'igihugu c'Uburundi n'irindi hamwe n'ibiti birebire.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe ubutafari buturiye, kandi bukomeye cane anyumashure asakaje amabati mashasha imbere y'iryo shure harashashe neza cane haratewemwo n'ibiti vyo kuhasharira.

Ishure ryeza cane ryo shure rifise abanyeshure bambara imyambaro y'ishure myeza cane amajipo asa n'ibararitukura n'amashati asa n'ibaragera bahari bahagaze ahantu ku musenyi.

Ishure ry'intango ryiza cane rubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane risize irangi ryera, iryo shure kandi risakaje amabati akomeye cane, imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane.

Ishule ry'intango ryiza cane ryubakishije amatari aturiye kandi akomeye cane. Ayo mashure yari isakaje amabati mashasha, ayandi asakaje amabati ariko araza.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane risakajwe amabati mashasha imbere y'iryo shuri hari ikibuga gishashe neza cane muri ico kibuga hubatsemwo utuzu twa sugumwe abanyeshure bajamwo iyo bashahatse ku mwanja mutudu.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure ku mpome risize irangi ryera, n'imbere mw'iryo shure harimo intebe nkenyi zikomeye cane.

Ishuri ryisumbuye, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, rifise urupangu rurerure, ryubakishije amatafari aturiye, rirageretse, ahantu hari ivyuma bisize amarangi yera, imbere yaho har'imodoka isize irangi ritukura, ikibuga kirimwo utwatsi twiza cane.

Ishure shingiro ryubatse ku buhinga busanzwe, ryubakishije amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera, isakaje amabati akomeye. Imbere y'ahari ikibuga, kirimwo utwatsi dutoduto na tumini impande y'ahariho iyindi nzu nziza cane, inyuma hariho ibiti binini cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati asize irangi ry'agahama, imbere y'iryo shure harashashe neza cane, hari n'imiduga abarimu bajemwo baje kwigisha.

Amashure shingiro abiri yubatse mu buhinga bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera hagati y'ayo mashuri abiri hari ivyatsi amashurwe menshi cane inyuma yayo hariho ibiti birebire bisagaraye.

ikire shingiro ryiza cane ryubakija amatafari aturiye rifise imiryango myinshi isize amabara meza isakaje amabati meza inyuma y'iryoshure hari y'ibiti birebire imbere hariho ibendera ry'ihugu c'uburundi.

Ishure ryisumbuye ,ishure ry'isumbuye riteye igomwe, ryubatse mu buryo bwa kijambere ,ryubakishije amatafari aturiye, hejuru hariko urusenge rwiza cane ,risize amabara y'umutuku, hejuru isakaje amabati meza cane, imbere harimwo intebe z'ibiti, hamwe n'ikibaho ciza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatavali aturiye, kandi akomeye cane risakajwe amabatsi yirangie imbere y'iryo shuure hari ubwatsi bufise amababi asa na kazi kabisi hateyemwo igiti ciza cane co kuhanshaniwa.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakije amatafari y'isima bikomeye impome zisitze amabara yerana yirabura ku muryango hari ibyuma bisitze amabara atukura imbere hariho ibyatsi byiza cyane biboneka yuko bakiniramwo.

Ishure ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishij' amatafari aturiye yisakaja mabati meza cane y'imigongo mito mito imbere yaho hariho ibiti birebire vy'ubwatsi rubisi eka imbere hariho intebe ziza cane z'ibiti

Ishure shingiro ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa none bw'ubu yubakije amatafari aturiye isakaje amabati meza cane y'imigongo migufi imbere hari y'ikibuga kineni kirimwo inzu nyinshi cane ibiti binini cane n' amashurwe menshi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane gisakajwe amabati mashasha kandi meze cane ayo mashure hariho amwe mashasha na yashaje.

Ishure shingiro giza cane yubatse mu buryo bwa kija mbere yubakije amatafale aturiye impome zisize amabara yera aho ari ivyuma hasize amabara y'ubururu, imiryango yayo isize amabara atukura hejuru hariko intoboro.

Ishure ry'isumbuye ryiza cyane yubatse mu buhinga bwakijambere yubakije amatafare aturiye rirageretse imiryango isiza amabara y'ubururu imbere yaho hariho ikibuga kirimwo amashugo meza cane amadarapo reka n' abanyeshuri bariko barakina.

ishure shingiro ryiza cane ry'abigenga ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryushure ryubatswe muburyo bwa kijambere ni kuvuga uburyo bugeretse mbere y'iryo shure hari abanyeshure benshi

Ishure ryisumbuye rishaje ryubakije amatafari yaturiye rifise inzuka nziza cane ahantu hari ivyumuhasi z'amabara yera rifise urusenge rwiza cane gisakaje amabati meza cane isima ryaryo rirakomeye ntiworaba.

Ishuri ryisumbuye ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane, hejuru hariho urusenge rusize amabara meza, impome zayo zisize amabara y'umuhondo n'ayubururu, imiryango iriko ibiyo vyiza cane.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane, imbere yaho hariho ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza n'ibiti birebire. N'ishure risa neza cane risize amabara y'ubururu.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatavariaturiye, kandi akomeye cane iryo shure abantu bashitsey amafera bito barihasize amarangi yera imbere y'iryo shure haraserashe neza cane.

Ishure Nshingiro rishaje, ryubakisije amatafari aturiye, ku mpome hamwe hasize amabara yera, ahandi hasize amabara y'ubururu, risakaje amabati ashaje, impande y'iryo shure harashashe neza, hariho ibiti binini cane.

Ishure ry'uburaro ryiza cane nubakishije amatakari aturiye kandi akomeye cane mu mfuruka ahantu bubakishije ivyuma n'iho asize amarangi yera. Ivyuma vyabafajije kugira hakomere nivyo bisize ayangi marangi.

Ishure shingiro ryiza cane iryo shure imbere yayo hari ubunyatsi bwiza cane bufise amabara asa n' akatsi kabisi imbere y'iryo shure kandi hari abakobwa beza cane basa n' inzobe.

Ishure ry'uburaro ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiwe kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibuga c'umupira w'amaguru rishashe neza cane kandi iryo shure risakaje amabati meza kandi akomeye cane.

ishure ryiza cane. Iryo shure ryubatswe ku buhinda bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Risakaje amabati mashasha. Ahantu bubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera.

Ishuri ry'intango, kandi ijiza cane bakishizira amatafari aturiye, kandi yakomeye cane iryo shuri ahantu wakishijwe ivyuma hasi ni ho hasitse amaranga yera imbere y'irishure, kandi hariho igiki gikise amababi za na katsi kabisi meza cane.

Inzu y'uburiro bw'ishure ry'uburaro bw'abanyeshure n'i yo nzu y'uburiro harimwo imeza ishaje mmubitseko amasahani apise amabara atandukanyi ayatukura ayera aya sa n'ubururu ekana yande.

Ishure ryisumbuye ishure ryiza cane yubakishije amabati akomeye yubakishijwe ubutafari buturiye mburimwo isima nziza cane bifise amadirisha meza cane imbere yaho hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure ryuburaro ryiza cane ryubakishisije amatafari aturiye kandi neza cane risakaje amabati mashasha imbere y'iryo shure harashashe hari ikibuga ciza cane niga hariho n'irindi shure rigeretse ryariko irubakwa.

Iiwa sigare rige n ishure rigeretse isakaje amabati meza cane imbere yaho hariho ikibuga ciza cane rifise abanyeshure bamaabambara bakaberwa.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati meza cane, imbere y'iryo shure hariho imodokari nyinshi nziza cane, abarimu bajemwo baje kwigisha.

Ishure ry'uburaro ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kijambere. Ryubakishije amashafari aturiye kandi akomeye cane. Mu masonga, ahantu hari amaferabetu aize amarangi meza cane yera, risakajwe kandi n'amabati mashasha kandi akomeye cane.

Amashure y'intango meza cane yubakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane goifise impome nziza cane imbere y'iryo shure harashashe neza cane hateyemwo ibiti bifise amababi asana katsi kabizi.

Ishyure ry'uburaro ryiza cane. Ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risize amarangi ya karabusasu meza cane; imbere y'iryo shure hariho ishibaho cirabura canditse ko amajambo abana baza barasoma.

Ishure ry'indaro ryiza cane irimwo intebe zikomeye cane, ririmwo abanyeshure beza, abakobwa beza cane bambaye imyambaro y'ishure, amapantaro yirabura n'amashati yera.

Ishure ryiza cane, ishure yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure ryubatswe mu buhinga bukomeye cane, iryo shure, ni ishure ryitiriwe umuryango mweranda.

Ishure ry'indaro ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Iryo shure ririmwo n'umuyagankuba, ririmwo ikibaho cirabura, kandi kimeze neza giciyeko umirongo. Barandikako n'itariki bagezeko uwo munsi.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, ahantu hubakishije ivyuma bihasize amarangi yera, risakaje kandi amabati mashasha, imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane kirimwo n'igiti kiriko ibendera ry'Uburundi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere y'iryo shure ibaraza risize isima ikomeye cane kwiryo shure ahantu mu mfuruka bubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera.

Amashure y'intango meza cane yubakishije amatafarii aturiye kandi akomeye cane . Gusa asakaje amabati ashaje. Imbere y'ayo mashuri, harashashe neza cane, hateye ibiti bifise amababi asa n'akatsi kabisi.

Ishure rya kaminuza, n'ishure riteye igomwe ryigisha imyunga ryubakishijwe amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amabara yera nay'ubururu, hariho nabanyeshure bariko barakora intebe, ibitanda, bambaye imyambaro y'ubururu bibaraga.

ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakije amatafari aturiye impome zisize amabara yera hejuru hasi z'amabara yera isakaje amabati y'imigongo mito mito harimwo imashini n'umuntu yambaye impunzu z'ugwatsi rubisi ariko arayikora

Ishure rya kaminuza ry'ubuvuzi ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara meza cane, imbere harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga, ubukofero bw'ahantu bavyarira.

Ishure rya kaminiza ry'ubushakashatsi, n'ishure ryubatswe mu buhinga bwa kijambere ririmwo imeza hariko ivyuma abanyeshure bariko bariga, abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga amasarubeti meza cane yirabura n'ayera, impome zayo zisa neza cane ni zirezire.

Ishuri rya kaminuza bigisha imyuga ,n'ishure riteye igomwe rirerire impome zisize amabara y'umuhondo, ibiyo bifise amabara meza cane, harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ubururu, bariko bariga gushona ibitenge ,amakabutura, mbese n'amapataro.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi yubakije amatafari aturiye, amabati meza cane, ahantu hari ivyuma hasize amabara yera, umuryango usize amabara y'ubururu, harimwo abanyeshuri babiri bambaye imyambaro ibaranga bariko barakora intebe.

Ishure rya kaminuzay'ubushakashatsi gizo cane harimwo abanyeshure batatu batandukanye bambaye inkuzu z'isarubeti z'isa nk'imyambaro ibaranga ku iryo shure ryabo bambaye n'inkofero zitandukanye z'akazi.

Ishure rya kaminuza nyiza caner yubatse mu buhinga bwa kijambere. Uruhome rusize amabara yera hejuru hariho amatarameza cyane ku ruhome hariho amadirisha afise ibiyo vyishi yicayemo imbere abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane.

ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi ryubakishije amatafari ateriye kandi akomeye cane iryoshure ryarifise ibiyo vyera bisakaje n'amarati mashasha n'iryo shure harimwo abanyeshure batatu

Ishuri rya kaminuza ryubatse mu buhiga bwa kijambere ryubakija matafare yaturiye impomezusitse amarangi yera n'ay'umuhondo imbere harimwe abanyeshuri bichaye ku ntebe za kijambere bambaye imyambaro yera iyirabura n'itukura imbere yaho hariho umwibisha ariko arabereka ku mashini nyabwonko.

Ishure rya kaminuza ry'ububase mu bhinga bwa kija mbere yubakije amatafari aturiye ikanisima nziza cane isakaje amabati asize cane imbere y'ishure hari intebe nziza cane n'abantu bahagaze benshi.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere rishashe amabuye meza cane harimo umugabo yambaye umupira wirabura imishatsi yirabura ku meza hari imashini nyabwonko n'insinga ziyifashe n'ishure ryiza cane.

Ishure rya kaminutsa y'ubuhinga ryiza cane yubakishije amatafari aturiye, kandi akomewe cane harimo abanyeshure batatu bambaye inkunzu z'amasarubeti imbere yaho mwarimu wabo yari umuzungu.

Ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi ryiza cane, yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Hejjuru yayo matafari baciye barenzako irangi ryera. Mw'iryo shure, harimwo abanyeshure bariko barakora imashini.

Ishure rikomeye cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje kandi amabati mashasha kandi akomeye cane, imbere y'iryo shure hari ubwatsi bufise amababi asa n'akatsi kabisi.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ufise impome nziza cane size amarangi meza cane harimwo abanyeshure bambaye bashajije neza cane harimwo umukobwa umwe mwiza cane rose.

Rigirakamiza gitwa cyane rubatse mu buhinga bwaco cya mbere yubakise amatafari aturiye isakaji amabati akomeye impome zisize amarangi yera imbere harimo abantu benshi ahagabo n'abagore abihebeye imana reka imbere y'abaharo imeza iri ku gitambara cera hariko n'amazi.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga iryo shure ryibakishijwe amatavali aturiye, kandi akomeye cane iryo shure harimwo umuntu yambaye isaruweti n'ibirato vy'intoke bisa na ruje, ariko arakata ivyumu.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafayaturiye risiza amabara yera nayotukura imbere harimwo abanyenshuri bambaye imyambaro miza cane n'umwigisha, ariko arabigisha ivyigwa.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure harimwo abantu basudira babiri bambaye inkuzu z'isarubeti umwe, ariko arakata icumahaguma hataruka amasasi.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane rifise impome zisize amarangie meza cane imbere mw'igishure harimwo abanyeshure benshi n'umwarimu batandukanye harimwo ama mashir'n'inyabwonko menshi, kandi agezwe.

Idure rya kaminuza duhinga dubatse umuhinga bwa kija mbere dubakije amatafare aturiye impome zisizera amabara yera amaginsha afise ibiyo bimeze neza cane harimwo abanyenshuri ababiri bambaye imyambaro yera umwigisha bahagaze haruguru arik ara baraba bakora ivyuma bariko barakora.

Ishure rya kaminuza ryiza cane rivise impome zisiyize amarangi meza cane hirya hashashe ibitambara vyera vyiza cane harimwo abanyeshure bakurikira umwarimu neza cane.

Ishure rya kamiza ry'ubushakashatsi ni ikibanza kimeze neza, cubatse mu bgiogwakijambere impome zazo zisize irangigera imbere harimo umuntu yambaye inkunzu zera n'ama mashini ari ku meza ariko arandika ibintu vyinshi.

Kuri rya kamenuza bw'ibishakashatsi yubatse umuhinga bwacu ya mbere inpome zisitse amaranga iy'umuhondo hejuru isakaje amabati meza cane imbere hariho abanyeshuri babiri bambaye imyambaribaranga bariko barateranya ivyuma.

Ishure rya kaminuza ryo guteka ni ishure ryubatse mu buhiga bwakijambere impome zisits amarangi yera heguasits amarangi yera n'amatarameza cyane amagishay ameze neza imbere harimwo abanyeshuri batatu bambaye imyambaru baranga ubupfukamunwa imbere yabo hari amasahani y'inrya.

Ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi, ryubatse neza cane, rifise impome zisize amarangi meza cane, harimwo abantu batatu bambaye impuzu z'amasarubeti n'inkofero z'akazi.

Ishure rya Kaminuza riza cane rihise impome nzidza cane zisize amarangi medza chane harimwo abanyeshure beshi kandi bambaye neza cane bambaye bashacice bambaye impuzu zitandukanye.

ishure rya kaminuza y'ubuganga ryubatse neza cane rifise impande zisize ira amarangi meza cane n'iryoshure indani hariyo abanyeshure bambaye imyambaro y'ikiganga ibaranga

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga gito cane ifise impome zisize amarangi atandukanyi hejuru harimwo n'amatara yo mu kizungu kugira abanyeshuri bagume bigira mu muco kugira ubwenge bw'abo wuwiri.

Ro ryakamwiza ry'ubushakashatsi nishuri itegomwe ibakije amatavare aturiye risize amabara yera amadish ayo afise ibiyo vyiza cane imbere harimo abahungu babiri, ariko rakora ikimashine kinini bambaye imyamba ribaranga n'uwundimwani mabahagaze hejuru.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije matafari aturiye, impome zaryo zisize amabara yera, amadirisha yo afise ibiyo vyera cane harimwo umuntu imbere yambaye ishati ryera, imbere yaho hari imashine n'ibitabo vyinshi ku meza.

Ishure rya kaminuza ryiza cane rikise impome nziza cane harimwo abanyeshure bambaye inyambaro y'ishure yera n'imidali isanairinda ibara wicaye ku ntebe za ruje nziza cane zakozwe n'umuhinga yavyoigi.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ni ishure iteegomwe yubatse mu buhinga bwa kija mbere bw'ubu yubakirije amatafala aturiye risiza amabara yera n'ayoumuhondo harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ubururu bariko bariga.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ni ishure itegu mwe riwatse mu kibanza ciza cane harimwo ibiti eka n'ibindi ikibuga kirimwo ivyatsi vyiza cane harimwo abanyeshure bambaye imyanburo ibaranga y'ubururu hamwe n'inkofero situkurani z'umuhondo.

Ishure rya kaminuza ryubatse mu bujryo bwajambere ryubakishije amatafari aturiye isakaje amabati y'imigongo mito mito imbere hariho umugabo umwe yambaye impuzu z'ubururu muranga imbere y'iwe hariho imeza n'ivyuma vyogukata ibiti.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, ni ishure riteye igomwe, ryubakishije amatafari meza cane, harimwo amabara yera, n'ayirabura, risakaje amabati akomeye cane, y'imigongo miremire na mitoya, impande ya ho hariho ikibuga, kirimwo ivyigwa, ibitegwa vyinshi cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ry'ubushakashatsi ririmwo abantu benshi bambaye imyambaro ibaranga impome zisize amabara meza cane yera imbere hariho intebe n'imeza ziriko igitambara cera cane hamwe n'amazi.

Ishyure rya kaminuza y'ubushakashatsi bwo kwiga kubaka neza cane harimwo abagabo babiri bariko barumviriza indirimbo mu matwi bambaye amasarubeti bariko barapima itafari bagira bakoreshe.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakije amatafari aturiye, risa kanje amabati meza cane y'imigongo mirembe na migufi. Impome zazo zisa n'amabara yera cane, harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe zisa n'izakozwe n'umufundi yavyigiye.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ryubatse mubuhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye impome zisize amarangi y'ubururu amadirisha afise ibiyo bikomeye cane imbere harimwo ivyuma vyishi imashine nyabwonko reka n'ibindi.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi nishure ryubakije matafaratuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere risiza amabara y'ubwoko bwishi indani hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga n'abandimwe arikorabigisha ku meza hariko ivyuma vyinshi.

Ishure ryakaminuza ryiza cane bubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafare aturiye impome hamwe hasize amabara yera n'ayimbarabura ahandi hari ibitambara ivyera ibitukuran'ivyo umuhondo imbere harimwo abantu benshi bicaye ku ntebe zakozwe n'umupfundi yavyo igiye.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakije amatafare aturiye impome z'amabara yera ahandi hamanutse ibitambara byera ibitukura n'iby'umuhondo imbere harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe nziza cane bafise imisasi myiza cane.

ishure rya kaminuza ry'ubuganga ni ishuri riteye igomwe ryubatse mu buhinga bwa kijambere rifise impome zisize amabara yera imbere harimwo abaganga bambaye imyambaro ibaranga bariko bararaba muri rugagamisha bafise imiki yica udukoko

Ishure rya kaminuza yubatse mu buhinga bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye, ku mpome hari ibitambara vyera n'ibitukura, imbere hicayemwo abanyeshure bicaye ku ntebe za kijambere eka baricurikiriye.

Ishure rya kaminuza ry'ubuhinga vyubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye impome zisiza amabara yera n'ayo muhondo amadirisha afise ibiyo vyiza cane imbere harimo ibibanza vyo kwicaramo vyiza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, iryo shure imbere hari umwarimu ariko arigisha abanyeshure, abo banyeshure ntibari bambaye imyambaro y'ishure, bari bambaye impuzu zitandukanye.

Ishure rya Kaminuza ry'ubushakashatsi, n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubaskishije amatafari aturiye, impome zisize amabara y'ubururu amadirisha afise ibiyo vyiza cane, imbere harimwo abantu bahagaze n'abicaye, imbere ahari imashini nyabwonko.

Ishure rya kaminuza ryiza cane rifise impome nziza cane zisize amarangi meza cane, kw'iryo shure higa abanyishure batandukane, abakobwa beza cane abambaye amapataro yera n'ayandi.

Ishure rya Kaminuza ry'ubushakashatsi nishur iteyigomwe rubakije amatafari aturiye impomezisitsi amarangi yera imbere harimwo abantu bicaye n'abahagaze bambaye imyambaribaranga imbere yaho ku meza hariho ibyuma byishi rikaniworaba.

ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ryubatse mu buhinga bwakijambere ryubakishijwe amatafari aturiye impome zisize amabara yera nayirabura amadirisha yasize neza imbere hicaye abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga imbere yaho umwe wese afite imashine nyabwongo

Ikire rya kanuza ry'ubushakashatsi ntishuro iteyigo mwe yubakije amatafare aturiye irereye cane harimwo abanyenshi ribambaye imyambaro ibaranga bafise imeza imbere yabo ziza cane yakozwe n'umupfundi yavyigiye n'abarimo, ariko arabereko vyirwa.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane risize amarangi atandukanye ku mpera n'impera harimwo abanyeshure batandukanye bariko barakora imashini nyabwonko nyinshi cane.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane, iryo shure rifise impome zisize amarangi yera meza cane, harimwo umuntu yambaye isarubeti y'ibara ariko arakora ikimashini kinini kandi ciza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane gifise impome nziza cane zisize iranga igera ryiza cane inyiryo shure harimwo intebe nziza cane vyakozwe n'umuntu yavyigiye harimwo n'abanyeshuri bambaye amashati yera umwe ahagaze, ariko arishura ikibazo.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga harimwo abanyeshure benshi cane n'umwarimu bambaye impuzu z'amasarubeti bambaye, kandi n'inkofero z'amabara atandukanye harimwo ayera n'izindi nkofero z'arandimabara.

Ishure rya kaminuza y'uburimyi hariho abanyeshuri babiri bari mu murima w'amacekee n'uwibirayi bambaye impuzu z'amataburiya zera bariko bararaba ibiterwa vyabo ko vyakunze.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, harimwo intebe nziza cane; izo ntebe yari zakozwe n'umuhinga yavyigiye. Ivyo gukora intebe abanyeshure bari bambaye intuzu zitandukanye, bariko bakurikira umwarimu.

Ishuri rya kaminuza ry'ubushakashatsi . Harimo abantu babiri bambaye uvkamunwa n'uyundi yambaye umupira utukura ku meza hariho ama mashini insinga zitwara umuriro reka n'ibindi.

Ishure rya kaminuza ryiza cane risize amabara meza cane, hasi rishashe neza cane harimo abanyeshure bicaye ku ntebe za kijambere imbere hariho umwarimu ariko arabereka ivyirwa vyiza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, rifise impome nziza cane ,risakaje amabati akomeye cane ,ririmw' abanyeshure bambaye amasarubeti bariko barasubiramwo ivyo biripe mu nyabiriko.

Ishure rya kaminuza y'ubuganga ishure ryiza cane ku mpomerisize amarangi neza Cane bari ko barigagira ku muntu bambaye imyambaro ibaranga yera n'inpovero zazo z'abaganga bambaye nudufukamunwa.

Ishure rya kaminuza ry'ubuvuzi, imbere y'aho hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga, ku mpome hariho ivyapa vyanditseko nganiriza, ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ni ishure rifise impome zisa neza, zisize amabara yera n'ayirabura, harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga y'ubururu, harimwo imodoka n'ishure ry'ubuhinga.

Ishure rya kaminuza ry'ubuvuzi n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere rifise inpome zisize amabara yera imbere harimwo ivyuma bakoresha mucigwa, abaganga bambaye imyambaro ibaranga inkofero hamwe n'ubufukamunwa.

Ishure rya kaminuza giza cane ku rivise impomi nziza cane zisizi amaranga iyera meza cane indani harimwo abanyeshure bariko barakata ivyuma imbere yabo hari umwarimu arabako babikata neza.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakishijwe amatafari akomeye kandi meza cane risize amarangi meza cane ahantu hubakishijwe ivyuma mu mfuruka niho hasize amarangi meza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, kaminuza y'ubuhinga yo gucura ivyuma bitandukanye. Muri iryo shure hariyo abana b'abakobwa bariko bariga, umwe mwiza cane ariko agira ivyuya.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, rifise impome nziza cane, imbere hari ikibaho gisize amarangi yirabura, canditse ko amajambo, harimwo abakobwa beza basa n'inzobe, bambaye n'inkofero.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane rifise impome zisize amarangi meza cane indani hari ngo abanyeshure bambaye imyambaro y'ivyo biga amasarubeti n'impuzu zera.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ntubakishije amatafali acuriye, kandi akomeye cane ityo shure ni rya kaminuza yo kubaka hariho umufundi yambaye isarubeti n'ibirato vyiza, ariko arubaka agerageza.

Ikibanza co gutekeramo mw'ishure rya kaminuza harimo abanyeshure bambaye inambaro yera cane bambaye amankofero mu mutwe imbere yaho hariho amasafuriya bariko barigiramwo guteka m'ishure ryiza cane.

Ishuri ryakaminuza ryubatse mu buhinga bwa kija mbere bisizeye inkome zera cane ifise amadirisha afise ibiyo meza nziza cane imbere hariho abanyeshuri bariko barigisha abandi abari mu bibanza bicaye ku ntebe nziza cane.

Ishure ryiza cane rya kaminuza ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere harimwo abantu bambaye amasarubeti yera, abagore n'abagabo, bariko bakata ibintu bijanye n'ibitunguru.

Ishure rya kaminuza ryiza cane n' ishure ry'ubushakashatsi ryubatse mu buhinga bwa kijambere impome zisize amarangi yera nayatukura bifise amadirisha meze cane harimwo abanyeshure bariko baraseka cane ku meza hariho ivyigwa bariko bariga.

Ishure rya kaminuza yabigenga, iryo Shure nirya kaminuza yubu shakashatsi ryize cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, harimwo abanyeshure bambaye amasarubeti asa bose bariko barakora imashini.

Rya kaminuza ry'ubuvuzi ririmwo intebe nziza cane abanyeshure baricaye neza cane imbere hariho umwarimu n'umunyeshure bariko barereka abandi banyeshure ku mpome hasize irangi ryera amadirisha ariko bitambara vyiza cane.

Idacakuaka ija mbere rifise impome zisize neza amabati ameze nkayashaje imbere yaho hariho abanyeshure bameze neza bambaye impuzu zibaranga abandi bafise amamashine mu ntoji.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kiryambere risitse amarangi yera imbere hariho ikibaho ciza cane hariho intebe nziza cane abanyeshure barasajije imbere yaho hariho amameza ariko amamashine meza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakije ubutafari buturiye, rifise imiryango ikoze mu biyo vyiza cane, hejuru hasakaye neza cane, amatara yaryo araka neza, harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane.

Ishure ryiza cane, ishure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere y'iryo shure harimwo abanyeshure bambaye amasarubeti y'ubururu beza cane, bariko barakurikirana bongera biga ibintu bijanye no kwubaka.

rya kaminuza ryiza cane, rifise impome nziza cane n 'abanyeshure beza cane, bambaye impuzu zitandukanye, abambaye amashati yera ,abambaye imipira irimwo utubara twirabura n'utwera.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakishijwe amatafari akomeye kandi meza cane risize amarangi meza cane ahantu bubakishijwe ivyuma mu mfuruka niho hasize amarangi meza cane.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere mw'iryo shure harimwo abanyeshure bambaye amasarubeti bafise icuma gikaca ivyuma, bariko barakata basubiramo ivyo bize.